Paɣa n ʒɛya paɣa maa ʒɛmi ka bihi piɛ n gili o sheeni paɣa maa yɛla daliya piɛlli bihi maa ban piɛ n gili o sheeni maa ka bidib bili yino bɛ dinni ka yɛ daliya ʒiɛ ka so jinjɛm ŋmaa

Tumtumdiba n boŋo bi zooya shab pili zipila ka shab bi pili zipila tumtumdiba maa shab gbubila pingaasi ka so yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbaai bini gbuba

Namda nim n shɛbi ʒɛnʒɛya di kom nyɛla dabam dabam di shɛŋa niŋ zaɣ vakaɣali ka shɛŋa niŋ zaɣ dozim shɛŋa niŋ zaɣ tankpaɣu shɛŋa niŋ zaɣ piɛla di gbuni roba nim n doya ka tana bɛ di puuni tana maa shɛli nyɛla zaɣ dozim ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli

Tumtumdiba n boŋo bi zaa nyɛla dabba ka do so ʒɛya ka yɛ liiga vakaɣali ka di boɣari niŋ zaɣ dozim so ʒɛ o nyaanga ka yɛ singirɛti singirɛti maa kom nyɛla zaɣ sabinli ka so bɛ o tooni ka yɛ liiga piɛlli

Daani n bɔŋɔ ka niriba bɛ daa maa puuni niriba maa zooya yino ye la daliya nuɣiso ka pili zupili sabinli ka so zi moto zuɣu ka ye daliya vakahali di mini saliya sabinli shɛba zɛ o luɣili ni nye daliya vakahali so zɛya o kɔhira bini yahari bini yahari maa zooya.

Paɣa n boŋo o mii duŋurimi ka teebuli ʒɛ o tooni teebuli maa zuɣu tahapoŋ n tamya ka suu gba paya gbambili tamya ka chɛrigi paya o tooni kurifooti ka o mali duɣura ka duɣu bili tam dizuɣu ka yɛ tan niɛma ka bob tani bobga